Paɣasara mini nachimbi n laɣam n gili teebuli titali ka bi ka bi ninvuɣu yino kam tooni labtop n nyɛ din tamya paɣasari bili so nyɛla ŋun ʒɛ bi tooni ha n tiriti dikpuni piɛlli zuɣu ka bi zaa nina kpa o polo

Paɣa ŋo nyɛla ŋun ʒimi chimdi boofurooto o nyɛla ŋun zaŋ chɛrigi n timdi boofurooto pai ŋo puuni n yaari boofurooto shɛŋa o ni chimdi maa Paɣaba ayi nyɛla bin ʒi n bao ka bia gba ʒiya jɛrikan dozim nyɛla din ʒɛ o tooni ka silba taha dibaayi pili tab ʒɛya

kom n doya ka yiya bɛkomaa puuni ka tihi mini tihi nyɛla din ʒɛ baɣ' kom maa kuɣisi nyɛla din ʒɛ dokpali di be kaavu gbani kuɣisi maa nyɛla zaɣ' ʒiɛhi zu kari nyɛla di bɛ kuligi maa nagbaŋa yiya maa nyɛŋa

nachimba nini paɣaba n-ʒeya n-diri nachiinsi bɛ niriba ayi nyɛla ban zaŋ bin ʒiɛhi n-ve bɛ zuɣuri ka zaŋ binyɛra n-tam di puuni bɛ nyɛla ban ye nyiŋgɔkɔlisi ka so chinchina ka tihi mini niɣi ʒe bɛ nyaanga

Loori ŋɔ nyɛla gamu nzɛ palli zuɣu loori ŋɔ tooni nyɛla dini wurim zaa salo nyɛla bini kana nti zɛya faya savisi loori gba zɛmi ka faya savisi tuntumdiba ŋɔ kana nti zɛ loori dini nyɛ gamu ŋɔ gbuni lɔra shɛŋa gba nyɛla dini baɣi palli maa nzɛya ha ka tihi mini zoya ŋɔ kuli bɛ bi yɛanga.

Paɣa n ʒɛya n ʒi tahapoŋ ka namda polish mini di birash nim n bɛ di puuni o nyɛla ŋun gbubi shɛli o nuuni baskɛt bilifu puuni ka namda polish nim mini birash nim gba bɛ di puuni laɣari nyɛla din bɛ o nuuni ka o la n ʒiya

niriba n ʒɛya ŋɔ lori nyɛla din tam pali zuɣ' niriba shɛbi nyɛla ban ʒɛ lori maa zuɣ' saa ka gbabi kalanida karili ka niriba pa di zuɣ' shɛbi nyɛla ban ʒɛ tiŋa ka tihi mini yiya bɛ be nagbaŋ ha

Salo n ʒɛya ŋo salo maa nyɛla bi ni to katawiya zali ka bi ʒiya naa nyɛla ŋun ʒi bi sunsuuni niraba maa shab nyɛla ban bi yɛ liiga nima ka gob chinchini ka gbubi suhi ka di kpali ni nyɛ zaɣ kpula kpula paɣa gba nyɛla ŋun ʒi naa maa luɣuli ka yɛ neen piɛla

daani ka niriba ŋɔ ʒeya ŋɔ bɛ nyɛla ban galisi pam ka paɣa so lɔri bini tiri o paɣa kpee ka bihi ban ʒi tahapona ni ban bi ʒi kana n-ti za ya lihiri o ka lara.

loori n-ʒeya ŋɔ loori maa nyɛla loori nuɣisɔ loori maa nyɛla loori shɛli din gahim ka di maalibu yi di ko salo nyɛla ban ʒe loori maa tooni ka lɛbi bɛ nyaaga n-kpa li jiraaminsa nima nyɛla din ʒe bɛ tooni ka salo maa shɛba kpuɣi bɛ foon nima n-kpa li ha loori ʒee nyɛla din baɣi di loori nuɣisɔ maa.

salo n-ʒela ŋɔ bɛ ʒela ziliji paakibu shee ziliji nima ayi n-ʒeya salo maa nyɛla ban ʒeya ka gbubi tuuta piɛlli ka sabbu sabi pa di zuɣu ka bɛ la n-ʒeya.

dabba ayi n-ʒeya ŋɔ bɛ puuni yino nyɛla ŋun gbubi laɣiri ka ye liiga piɛlli ka teebuli ʒi o tooni ka foon bihi ayi ti pahi foon karili pa di zuɣu afa so nyɛla ŋun ye liiga ka di liɣisi liɣisi zaɣ' dozim mini zaɣ' ʒee minu zaɣ' vakaha ʒe o tooni loba piɛlli din nyɛ zaɣ' nuɣisɔ nyɛla din pa teebuli maa zuɣu.

do n ʒɛya ŋɔ do maa nyɛla zaɣ' piɛli ka tukpɛla kpɛla nyɛla din yɛli di zuɣ' saa laanichɛyasi ka dikom zaɣ' tamibɛligim sanita tɛbuli nyɛla din ʒɛ do maa puuni do maa puuni sitɛbisi nyɛla din do do maa zuɣ' saa ha

dabba n-chani ŋɔ bɛ nyɛla ban chani poli shɛli din yalim mi puuni ka kuli sɔŋ di tiŋgbani yiya nyɛla din n-ʒe bɛ tooni ka tihi be di nyaaga pooli waɣinli kuli nyɛla din sa bɛ tooni ka laatinima yeli li bɛ shɛba nyɛla ban nyaɣi baaji nima ka bɛ shɛba mi vari bɛ baaji nima n-chani duu shɛli din nyɔ bɛ tooni maa.

Paɣaba n piɛ foli ʒi siliba taha nima bi tooni yiya nyɛla din ʒɛya tu tii zaɣ karili nyɛla din ʒɛ bi luɣuli ni tihi gba nyɛla din ʒɛ n baɣa bi yiya maa do titali din gam nyɛla din bɛ bi tooni

Niriba ata n ʒɛ niɛma gbini paɣa nyɛla ŋun ʒɛya ka kpabi bia afa so nyɛla ŋun ye jinjiɛm ni di liiga ka di nyɛ zaɣa tampiligim ka o piigi liiga gbibi o nuuni ka tiriti sheli.

Bipuɣunsi n ʒi binyɛra n dɔli palli bi nyɛla ban so chinchina ka piɛ fɔli ka ʒi tahapɔŋ ka niɛma bɛ di puuni ka bi zaŋ rɔba n pobi pobili lora nim nyɛla din baɣaba palli maa zuɣu yiya mini tihi gba nyɛla din giliba

Daani n boŋo salo galisi daa maa puuni daa bihi maa shab tila anbiraala nim n zali n ʒi di loŋni kubɛ n pa kuɣu zuɣu ŋo doo ŋo chɛnimi ka gbubi foon o nuuni loori n tam palli ŋo zuɣu jiranbiisa nim n ʒɛ tooni ŋo ha ŋo

Salo n bɛ daa ŋo ni ŋo bi nyɛla ban ʒɛ kodu koha nim mini naanzu koha nim sani paɣa so nyɛla ŋun zaŋ roba sabinli nti anbirala n ʒi di loŋni n kohari o Daguli shab nyɛla ban ʒɛ o tooni

salo n-zaya ŋɔ salo maa puuni shɛba nyɛla ban pe foli ka so neen piɛla ka ʒi mɔri bɛ zuɣi ni ka bɛ puuni shɛba nyɛ ban so chinchini din nyɛ zaɣ' vakahili ka liɣisiliɣisi gba zaya ka bi piri namda kuɣ' waɣinli nyɛla din za bɛ tooni salo nyɛla ban gili ban ye neen piɛla ŋɔ

gbuɣima ayi n-doya ŋɔ loori nyɛla din ʒe bɛ nyaaga ka nyɛ loori piɛlli niriba ayi nyɛla ban ʒi di tooni ka niriba anahi ʒi di lɔɣu puuni mɔri mini tihi nyɛla din be bɛ nyaaga.

niriba ayi n-ʒiya ŋɔ bɛ puuni yino nyɛla ŋun ye liiga ʒee ka loori piɛlli ʒe bɛ nyaaga polinima nyɛla din sa mɔrini ka tihi ʒe din ni.

Bidibisi n-ʒiya wari waa ŋɔ bɛ nyɛla ban gɔbi chinchina ka so mukurigu din nyɛ zaɣ' tampilim ka piri sɔɣishinnima mini namdanima bɛ nyaaŋa yili nyɛla din zaya ka tihi ʒe bɛ nyaaŋa ha wawariba puuni so nyɛla ŋun gbubi zu' piɛlli ka lo yabisa ka di nyɛ kala balibubalibu

Paɣa ŋo nyɛla ŋun ʒi dikpuni gbumi kuɣu zuɣu teebuli nyɛla din ʒɛ o tooni ka suu mini tahapoŋ ni gbambili ni chɛrigi bɛ dizuɣu kurifooti nyɛla din ʒɛ o luɣuli zuɣu ka duɣu tamya ka kuriga ʒɛ teebuli maa loŋni

Bidib bili n nyaɣa daligu ʒɛ tooni ŋo bidib bili maa yɛla liiga piɛlli ka yaagi o nuu n ba daligi maa nangbani kpaŋa ka yaagi o nangbani ʒɛya n yuundi o

Bi puɣuŋsi ayi n ziya n lɔri taba zuɣu bipuɣun yino yɛla ŋuni zi kuɣu zuɣu ka bipuɣun yino zi tiŋgani ni ka bi zaŋ afi timi o zuɣu ni n lori o paɣa so yɛla ŋuni zɛ bi luɣili n lihiri ba na.

pɛrinsi n ʒɛya ŋɔ a ƒɔso nyɛla pɛringa gbaagi o nyɛŋa a ƒɔmaa nyɛla ŋɔ yɛ liga din nyɛ zaɣ' nuɣisu ka so jinjam sabinli tihi nyɛla din ʒɛ bɛ tuuni ha aƒɔso nyɛla ŋɔ tam zuhizuɣigu ka lihiriba na pɛrinsi shɛbi nyɛla bɛn gba bɛ nyɛŋa n kani na

bipuɣinga ŋɔ nyɛla piringa salo nyɛla ban kana n-ti ʒe o sani matuuka yiɣirigu gbunni bɛ puuni yino nyɛla ŋun ye liiga piɛlli ka bɛ puuni so pini kɔlikɔli pirin' paɣa ŋɔ nyɛla ŋun zaŋ o nuu laɣim taba ka yaagi o noli ʒe ya.

Salo n chɛni ŋɔ bi yɛla bani doli soli bi pirigili nyɛla bani yɛɣi baaji nima ka bi ahɛba kpuɣi bi baaji nima n pa bi zuɣu ni bi shɛba nyɛla bani vori bi baaji nima ka bibilifu bɛ bi yɛanga n guuri doli ba mori mini zoya gba kuli nyɛla dini bɛ dinni ka tihi zɛ katiŋ ha bi luɣili zuɣu.

Tipa nim ayi n ʒɛ ziɣi boɣali no bul dolza n toori tankpaɣu n niŋdi tipa nim ŋo puuni tipa nim maa nyɛla zaɣ ʒiɛhi bul doza maa tooi tankpaɣu maa pali tipa nimaayi maa zaa

Paɣa n ʒiya n ŋmahari waagashe nim n chimda o chimla shɛli n yaai pa tahapoŋ zuɣu tahapoʋ maa nyɛla din tam gbambili piɛlli zuɣu kurifooti nyɛla din tam o tooni ka silba tamya ka chɛrigi loɣa di puuni

asori do ka salo ŋɔ ʒɛya ŋɔ salo ŋɔ ʒɛla kuɣisi zuɣ di nyɛ zaɣ ʒiɛhi bɛ shɛbi nyɛla bɛni ʒɛ akpaku zuɣ ka kpɛbi daadaka tam be tuuni ka a nabiyisa kurosi yɛli di zuɣ saa ka laati nim yu ƒɔlawasi nyɛla din ʒɛ baɣ' chichi maa

Bihi mini silmiin paɣa n ʒɛya ŋɔ bihi maa puuni ŋun nyɛ doo sani nyɛla ŋun ʒɛya n zaŋ o nuhu ayi n laɣam tabi zaŋ kpali o yɛno bipuɣunsi bin pahi ʒɛya maa nyɛla bin chɛŋ n ti vuli gbubi silmiingi maa shee

Salo n ʒɛya ka zahama bɛ gbambihi puuni n ʒɛ bi tooni paɣa so nyɛla ŋun kpuɣi gbambihi maa zahama ni bɛ shɛli maa puuni n gbubi ʒɛya afa so nyɛla ŋun pa ŋun gbubi gbambihi maa ni bɛ zaham shɛŋa maa zuɣu loori nyɛla din bɛ bi tooni ka afa so kana ti ʒi di gbuni

paɣiba mini dɔbba n-ʒiya maandi naanzuhi naanzuhi maa shɛya nyɛla din be piɛɣu ni ka kom be gbambila ni n-za bɛ sani bɛ nyɛla ban gbubi suhi m-bɔɣiri naanzuhi maa bɛ puuni so nyɛla ŋun ʒiya ka naanzua din nɛm m-be gati be gbambili ni n-za o tooni

Bihi anahi n bɛ kuligi ni toori kom bihi maa zaa nyɛla bin gbubi boɣati nima bi zaa kurimmi n zaŋli loɣi kom maa puuni ni bi tooi bi zaa nyɛla bin bi piri namda nima bi puuni yino nyɛla ŋun so chinchini ka pili zipiligu ka dabi so sani

paɣa n-chani ŋɔ paɣa maa chani mi ka gbubi da' waɣinli n-dihi tiŋgbani ni ka gbubi baa ka mia piri baa maa ka o gbubi mia maa o nyaaga yili nyɛla din ʒeya pooli zami ka fulaawasi gbarim pooli maa zuɣu palli nyɛla din ŋmaligi o nuu zaa polo ka fulaawasi mini tihi ʒe n-tabi yili.

Bia mini o ba n ʒi teebuli gbuni ka bihi diɛma diɛma binyahari pa teebuli maa zuɣu bia maa ba maa mini bia maa nyɛla bin kpuɣu di puuni shɛli na n ti diʋmda

salo n ʒɛya ŋɔ salo maa za pali zuɣ' bi pʋrigili nyɛla yɛla nɛnpiɛlla ka lɛɛ yɛ nɛnsabila jarinibɛsa n nyɛla din ʒɛya sigim sigim balibu

Niriba ata n zɛya ŋɔ niriba ata maa puuni niriba ayi nyɛla bini ye liiga piɛlla ka so gba nyɛla ŋuni ye liiga nuɣiso bi puuni so nyɛla ŋuni gbubi bia n zaŋ n pari tɛɛbuli zuɣu takari piɛlli zuɣu ka contiɛna nima minig aŋ bihi gba tam tɛɛbuli maa zuɣu.

Bipuɣungi n ʒɛya ŋo n nyɛla ŋun ʒɛya ka wuɣu o nugaŋ zuɣusaa ka la n nyili o nyina i nyɛla ŋun so mokuru din nyɛ chinchin dini doo nyɛla ŋun ʒɛ o nyaangi gbubi yɛ duɣurigu

So ŋun zaya ka yɛ liiga nuɣiso ka zaŋ ninkpara shɛb o nyɔɣu ni ŋɔ nyɛla prinsi ni gili so ka salo gba kuli zaŋ bi foon nima ŋmaari o lɔra nima nyɛla din tam palli zuɣu bi nyaanga ka gooni waɣinli ka tihi bɛ bi nyaaŋa .

Paɣa n ʒiya ŋo paɣa ŋo yɛla liiga sabinli ka gbaagi o zabiri lo zuɣusaa o nyɛla ŋun yɛ liiga sabinli ka ʒi kuɣu vakaɣali zuɣu labtop nyɛla din tam o tooni teebuli zuɣu diriinki nyɛla din bɛ koliba ni n ʒɛ o sani o nyaanga gilaasi biɛni

paɣaba ayi n-ʒiya ka tɔli ʒe bɛ tooni ka nyuli be di puuni ka paɣaba maa puuni yino yaai tuligu ni o tɔ ka siliba ʒe bɛ luɣili zuɣu ka nyuli be di puuni noo mini buhi ayi ʒe bɛ luɣili zuɣu ka duri be bɛ tooni ka varadanima beni.

Palli zuɣu ka gamo niŋ ka lora nim wurim wurim doya lora nim maa shɛŋa nyɛla din tam palli maa zuɣu chɛna zo karili din galisi ka du nyɛla din baɣa palli maa lora nim maa shɛli nyɛla din ʒi niɛma ka bi zaŋ taapooli pobili

paɣ' ba n ʒɛya ŋɔ bɛ nyɛla ban ʒɛ moɣini tihi nyɛla di giliba luɣili kam paɣba maa puuni so wuɣ' la o bɔɣiri ayi ka bɛ puuni niribaayi nyɛla ban nyɛgi kalisi son nyɛ zaɣ kara ka paɣ' so wuɣ' o nuu ka la n nyɛli o nyɛna

Salo n ʒɛya ŋɔ salo maa pirigili nyɛla ban yɛ liiga piɛla linjima Mimi pirinsi nyɛla ban ʒɛya ka gbubi marafa nima kuriti ka bi zaŋ taɣi salo ŋɔ n zali salo maa shɛba nyɛla ban ʒɛ tihi gbunni ka jiranbiisa nim ʒɛ bi luɣuli zuɣu ha.

Niraba ka bi mɛ n tam bibbina zuɣu ka bi zaŋ kikahi n kpa bi noli bi nyaanga bi mɛla so tam ka o wuhi o boɣu zuɣusaa ka bildin waɣanli ʒɛ o nyaanga tihi gba nyɛla din ʒɛ o nyaanga

Salo n zi gooni dini du gbuni gooni maa nyɛla zaɣi sabinli salo maa pirigili nyɛla bani zi kuɣusi zuɣu ka bi shɛba mi nyɛ bani zɛ zuɣusaa ka pɔbi yee pɔbirisi pirigi nyɛla ŋuni zɛ bi tooni ka ye nɛɛn sabila ka pɔbi yee pɔbirisi ka piigi o nubila n tiri bi puuni so.

duu n boŋo gɛro nyɛla din bɛ duu maa puuni sɛnta teebuli dibaayi nyɛla din ʒɛya shɛll nim nyɛla din ʒɛya lahi mini buku nim nyɛla din bɛ shɛl nim maa puuni tiivi panli nyɛla din tabi dikpuni ka tiivi sitan bɛ di gbunni ka kopu sabila mini spika sabila tamya

Paɣasara mini nachimbi n bɛ boɣali ni n toori ko gburi gburi din gabi tankpaɣu bi toorili limi niŋdi gbambihi kara puuni nachimbi ŋo nyɛla bin yi n ti ʒɛ kpaŋ ha ka paɣasara ŋo kpɛ n bɛ ko gburi gburi ŋo puuni n zaŋdi ŋmana n toori n yiinda tihi nyɛla din ʒɛ bi nyaanga n ko n giliba

Paɣa n ʒi kuɣu zuɣu ka gbibi baaji afa so gba ʒi kuɣu din nyɛ zaɣa sabinli zuɣu teebuli ʒɛ o tooni ka buku nima paya n nyɛ zaɣa piɛla kom gba bela gaɣalini n tam o tooni ka o ye niɛn'piɛla.

Kom n doya ŋo ka sitima nim loɣa di puuni ka tihi ʒɛ di nangbani kpaŋa ka palli doya ka lora nim tam Palli maa zuɣu tihi maa nyaanga yiya n ʒɛya

Sarati niŋ niŋ palli ŋo zuɣu ka moto ni loori nyɛ din do tingbanni ka nachimbihi ayi kana ti ʒɛ bi sani bi puuni yino nyɛla ŋun zaŋ foon kpaba ka lihiri foon maa puuni ka bipuɣunsi ayi lɛbi biriba ka nyaɣa baaji ka lihiri foto

tante ka bɛ ti n-zali ŋɔ tante maa nyɛla zaɣ' taŋkpaɣu ka di gbunni nyɛ zaɣ' ʒee tante maa tooni yiya nyɛla din n-ʒaya ka zoya gba beni bɛ zaŋla mia n-zaŋ ti lo tante maa zaŋ ti gɔhi dɔɣu ka bɛ zaŋ nɛma m-pa tante maa zuɣu afa so nyɛla ŋuni dabiya ka jarikaninima ʒe o tooni

ziligi paakibu shee m-bɔŋɔ salo nyɛla ban yi ziligi paakibu maa shee n-yina n-gbubi bɛ baaji nima ka nyaɣi shɛŋa ka shɛba mi varili ka ziliginima paai bɛ baa anahi kuli paaki n-ʒeya.

Niraba n ʒi anbirala loŋni ka bull doza ʒɛ bi tooni n toori tankpaɣu n niŋdi bogsi puuni nirabaayi nyɛla ban tam bogsi maa puuni tankpaɣu maa nyɛla din du buyi n do bul doza maa nyaanga tihi mini tuturi nyɛla din bɛ bi nyaanga

Bihi anahi n ʒɛya ŋɔ bi nyaanga mɔpila yili nyɛla din ʒɛya ka dakuɣa kuli do di gbuni bia so nyɛla ŋun gbubi daɣu waɣinli ka piri namda nuɣusu ka so jinjam jiya ka taha pili mɔpila duri maa shɛli gbuni.

Salɔ nyala ban be jiŋli puuni. jiŋli maa nyɛla storey bilding. jiŋli maa shebi nyɛla ban be zuɣusaa ka lɔɔri diba ayi nyɛla din ʒɛ tiŋgbanni. ka niribi kongili lɔranim maa. bɛ shebi nyɛla ban yihi bɛ fɔn nimna n mŋahira.

paɣa n ʒiya n kohari nyingokori mini baaji nim daa puuni baaji nim ŋo shɛŋa nyɛla din yili zuɣusaa ka niraba ʒɛ o nyaanga fulaawaasi nim mini yiya gba nyɛla din ʒɛ o nyaanga

Salo pam n ʒɛya n gbiri boɣa ka kom mini tankpaɣu gabi tabi n do boɣa maa puuni salo maa shab nyɛla ban gbubi gbanbihi ka kom mini tankpaɣu batibati maa bɛ gbambihi maa puuni salo maa shab nyɛla ban gbubi soobuya n ʒɛya

Niraba ata n ʒɛya ŋo bi puuni niraba ayi nyɛla ban gbubi pai dibaayi ka miri cho pai nim maa puuni n lihira ko biɛɣu nyɛla din do bi nyaangi mini bi luɣuli zuɣu tihi nyɛla din ʒɛ bi nyaangi ha di mini tuturi

salo ni paɣisara n-zaya wari bɛ kali waa bɛ nyɛla ban gbubi dari bɛ nua ni ka di peenti zaɣ'piɛlli mini zaɣ'ʒehi ka bɛ teei bɛ nuhi bahi tooni ka ye liiga ʒehi ka di kɔɣili di za; h'piɛlla mini din nyingoyani dal'ŋ́mɛriba nyɛla ban za bɛ nyaaŋa tihi nyɛla din sa bɛ nyaaŋa

paɣ' n ʒɛya ŋɔ o yɛla nɛnpiɛlla ka kopu nim tam tɛbuli nɛm zuɣ' ka jinlaa gba tamiya kuriƒɔtɛ din nyɛ zaɣ' piɛli ʒɛ o tuuni ka doɣiri niriba nyɛla ban ʒɛ kuɣ' o tuuniha ka shɛbi ʒɛ zuɣ' saa

linjimanima n-ʒeya ŋɔ bɛ niriba ayi nyɛla ban ʒe zuɣusaa ka bɛ puuni yino muɣi o maŋa n-ʒeya niriba ayi nyɛla ban dabi tiŋgbani bɛ puuni yino ŋɔ doya maa sani ka tihi mini yiya ʒe bɛ nyaaga ha.

Bipuɣimbila m-ba cheche n-zaya o nyaaŋa paɣ' so ʒi kpalaŋa n-garita ka so gbubi lɔba sabinli o nyaaŋa tihi nyɛla din n-za o nyaaŋa salo pam nyɛla ban ʒiya

Salo n ʒɛya ŋɔ salo maa pirigili nyɛla ban ye liiga ʒehi ka afa so ʒɛ bɛ sunsuuni n ye kootu nuɣuso ka ye liiga piɛlli puuni ka n lo taaya ʒee ka yerigi o nuhi dibaayi salo maa pirigili nyɛla ban pili zipili ʒɛhi ka bɛ sheba ye niɛn'sabla.

salo n chɛni ŋɔ salo maa shɛbi nyɛla ban ba laakum nima ka be shɛbi mi ba yuri be shɛba nyɛla ban bɛ be nyɛŋa chɛna yali be shɛbi nyɛla ban zaŋ nɛma pa bunisi zuɣ' salo maa nyɛla tihiimi mori ʒɛ na ha

linjima nima n-gbaagi Afa so n gbubi o, ka bɛ shɛba ʒɛya n-gbubi bɛ foon nima n ŋmaari o. Afa so nyɛla ŋun ye liiga sabinli ka kurim n kpuɣi o baaji n lihira. Solo nyɛla ban ʒe o nyaaŋa ka matuuka yiɣirigu ʒi bɛ luɣili zuɣu ka laati nima nyo n gili ba.

paɣaba ayi n-nyaɣi baaji n-ʒe tooni ŋɔ paɣa yino nyɛla ŋun ʒe shitɔɣu gbunni ka gba nyaɣi baaji Sabinli ka ye liiga nuɣisɔ zupila mini kapunima nyɛla din yeli shitɔɔ maa nema nyɛla din be shitɔɔ maa.

Paɣa n ʒɛya paɣa maa ʒɛmi tabi adaka waɣanli din myɛ zaɣ vakaɣali o nyaanga fulaawaasi nyɛla din bɛ laa ni tam o nyaanga o nyɛla ŋun gbubi kopu ka gbubi dirigu o nuuni o lami ka lihiri kopu maa mini dirigu maa

Daa ni ka paɣiba ŋɔ ʒiya ŋɔ bɛ ʒimi kɔhiri kamantoonsi ni nyuya mini kabeeji mini kaarɔtinima paɣ’ so nyɛla ŋuni zaŋ gbambila n-tiriti daabihi ŋɔ puuni so bɛ puuni so nyɛla ŋuni mali liɣiri n-tiri ba ka bɛ puuni so lihiri bana ʒe o tooni maa

doo mini paɣa n-ʒiya ŋɔ doo maa nyɛla ŋun kpa ninkpara ka ye liiga ʒee doo maa nyɛ ŋun ʒi sitams yunisi nima tooni ka paɣa maa nyɛ ŋun zaŋdi wayanima n-turi a ka ye liiga nuɣisɔ.

Nachimbi n bɛ boɣali ni n gbiri tankpaɣu nachimbi maa gbirimi gabiri kom puuni paapu nim nyɛla din vo n gari bini gbiri shɛli maa salo maa shab gbubila pai nim n koriti tankpaɣu maa bi shab gbunila pik ax nima ka bi shab gbubi soobuli n toori tankpaɣu maa

salo n tam waya bɛn zaŋ gari gili zuɣ' saa bɛ pɛrigili nyɛla ban zuɣ' bɛ nuhi zuɣ' saa ka yɛ nɛnsabila lori piɛli nyɛla din ʒɛ di gbani ka zoli kuli do di tuuni ha ka tihi saya

salo n yi matuka yirigu din galisi puuni n shɛrina bɛ shɛba nyɛla ban shɛrina ka nyɛgi bɛ baaji nima ka bɛ shɛbi gbabi be baaji nima bibil so nyɛla ŋɔ pun shɛna ka o mini o ma ʒɛya ka o gbabi bɛɛbi ka paɣ' so nyɛ ŋɔ gba pobi nyɛporigu ka wuɣi o nuu zuɣ' saaka so jijam sabinli

salo n.ʒɛya ŋɔ salo maa nyɛla ban galisi m ʒɛya salo maa nyɛŋa adaka waɣila ʒɛya ka lolo mɛhi n pɛƒɔli shɛbi ʒɛla tihi gbani kuɣ' si zuɣ ka yɛ jakɛtɛnima ka salo ahɛbi kana ti ʒɛ be tuuni

Salo n ʒɛya ŋo tanti nim nyɛla din ti n ʒɛ salo maa puuni pileen kura gba nyɛla din ʒɛ salo maa ni bɛ shɛli maa pileen nim maa shɛŋa nyɛla zaɣ piɛla ka di shɛŋa nyɛ zaɣ tankpari niɛma n kuli kpaa yɛrigi salo maa ni ʒɛ shɛli maa

Salo n ʒɛya ŋɔ piringa paɣa nyɛla ŋun ʒɛ bi nyaanga lɔra nim nyɛla din tam palli zuɣu lɔra nim maa nyɛla zaɣa piɛla ka piringa so za bi nyaanga ha doo so ŋun yɛ liiga ʒee sani salo maa pirigili nyɛla bin yɛ liiga ʒiɛhi ka pili zipili ʒiɛhi.

salo n-ʒiya ŋɔ salo maa nyɛla ban ye neen' piɛla afa so, nyɛla ŋun ʒe bɛ tooni n-zaŋ o nuu n-tiri takara piɛlli din tabi bɛ tooni maa salo maa bela duu din nyɛ zaɣ' piɛlli puuni ka sajaaranima kuli yarigi n-doya.

lori piɛli n ʒɛ pali zʋɣ' ka linjima ʒɛya ka gbabi mariƒɔ sabinli ka lori shɛli ʒɛ be nyɛŋa pɛrinsi bi baayi gba nyɛla n pobi nyɛɛpobirisi zaɣ' pɛla ka yɛ nɛɛ nuɣisu n gba ʒɛya

Niɛma kohabu stoo ni ka paɣa ŋo ʒiya ŋo o ʒimi jɛli kɛntɛ chinchina ŋo ka la n nyili o nyina ka gbubi foon o nuuni o nyaanga kɛntɛ chinchina ŋo ku nyɛla din su roba nim ni ka paaki n pa tabi n doya

Paɣa n zɛya n gbubi saɣim buɣili n mondi saɣim buɣum nyɛla dini bɛ daangi ni ka duɣu maa tamiya paɣa so nyɛla ŋuni zɛ paɣa maa yɛanga bihi ayi nyɛla bani zi paɣa maa luɣuli zuɣu ka niɛma pa bi yɛanga.

Daani ka paɣaba ŋo ʒiya ŋo bi nyɛla bin ʒila ka bindira balibu balibu bɛ piɛri ni bɛ bi tooni bi shab nyɛla bin zaŋ bi nuhi n tim bi bindira maa puuni n gahanda loori nyɛla din ʒɛ bi nyaanga so nyɛla ŋun bɛ loori maa loɣu puuni

Bindirigu dibu shee n boŋo bindirigu dibu maa shee nyɛla bihi mini zaɣ kura bihi maa puuni yino nyɛla ŋun piigi bindirigu maa n niŋdi zaɣ kurili ŋun nyɛ doo nolini bi tooni shab gba ʒimi ka bi puuni yino wuhi o boɣu bindirigu maa nyɛla din zoogi tam teebuli maa zuɣu

Laa n ʒɛya ka bindirigu bɛ di puuni bindirigu maa n nyɛ boraadɛ zaham ni gala zaham maa nyɛla dibaata ka boraadɛ maa nyɛ dibaanahi laasabu manʒa nyɛla din bɛ bindirigu maa puuni

Salo n zɛya ŋɔ salo maa nyɛla bani wuɣi bi nihi zuɣisaa ka bi pirigili ye liiga piɛla ni shɛba nyɛla bani kpulim bi nuhi ka wuɣili zuɣusaa ka foon nima bɛ bi nuhi ni bi shɛba nyɛla ban wuɣi tuuta nima zuɣusaa ka bi shɛba wuɣi kafuna zuɣusaa ka anfooni pa di zuɣu.

niriba anu n-zaya ŋɔ bɛ zaa nyɛla ban ye kootu sabila ye liiga piɛla puuni bɛ puuni niriba ayi nyɛla ban ti taba nuhi ka lari n-niŋdi taba ka bɛ niriba ata nyɛ ban pili kɔlikɔya kuɣisi nyɛla din za bɛ zaa nyaaŋa kom nyɛla din pam teebuli zuɣu ka pateesanima bahi duu maa puuni

Paɣaba anahi n chɛni ŋo bi niraba ata nyɛla ban kuni bi nudirigu poli ka kpabi bihi ka bi niraba ayi ʒi kpalansi ka bi puuni yino kpari o nuzaa tuturi mini tihi nyɛla din ʒi o luɣuli zuɣu

Nachimbi n ʒɛya n koriti tankpaɣu ni kom n niŋdi mashin puuni bi puuni yino nyɛla ŋun zaŋ soobuli n toori tankpaɣu maa ni o kpaai niŋ mashin ni bi shab nyɛla ban bi piri namda ka bi shab mii kuli ʒɛya niŋ nimmohi n koriti tankpaɣu ŋo

Paɣasara mini nachimbi n ʒiya n wori waa nachimbi maa nyɛla bin yɛ liiga vakaɣa ka paɣasara maa nyɛ ban wori waa maa paɣasara maa nyɛla ban di bi nachiinsi bi kaya ni taada ni wuhuba shɛm ka shab ʒɛ bi nyaangi n gbubi dari n kpahari taba

salo n bɛ boɣali ni gbiri tankpaɣu salo maa nyɛla ban galisi paapu nim nyɛla din ku zo n gili bi ni gbiri tankpaɣu maa shɛli maa kom gba nyɛla din ku do tankpaɣu maa puuni n niŋ li samasama ka afa so ku tam zuɣa zuɣu ka yɛ neen piɛla ka nyaɣa baaji